Omusaadha ayemeleire ku ibaale. Ayambaile olugoye lwirugavu. Agemye eilobo yalikozesa okuvuba, nga ali kumbali kw'amaadhi.

Omusaadha ali saabala ku nnhandha nga atyaime mu lyato. Elyato lye liriku ebintu eby'endaghulo kuliku n'ekisikilize kyebazimbilaku ghangulu. Nhi bendera ya Uganda, eli kwewuba.

Omukazi ali tambula ku luguudo yetise amandazi mukakalayi akeeru kumutwe gwe einhuma ghe ghali muvaku emmotoka endhirugavu kuluyi olundhi kuliku eisundhiro erya amafuta.

Ekitoogo kinhenhe kiri kumbali kw'ennhandha, ghangulu gh'ekitoogo ekyo kuliku ennhange ibiri edhemeleireku ghangulu.

Abasaadha mukaaga bali ku mulimo ogw'okutereza amadinisa endhigi n'ebintu ebikozesebwa okuta ku nnhumba. Webali ghaligho obuyumba bwebazimba obutontono, bazimbisa matofaali